Nyɔnu atɔ̃ aɖewo yina ɖe tsikuge. Ɖewo le kplu ɖe asi eye geɖewo hã kple tsikuŋego ɖe megbe wotsɔ ka kɔ ble eye wota avɔ.

Nyɔnu aɖe si nɔ anyi hele nu dzram eye nudzragba le afi ma, kplu hã le gbɔ, alebe ye ŋutɔ le awu ʋe me tsɔ taku ble tae.

Ame aɖe bɔbɔ nɔ kposɔ dzi eye wòlé ati aɖe le asi helé ka si le kɔ na kposɔla eye kposɔla tɔ ɖe nyɔnua ɖe ŋgɔ eye wòle nyɔnua kpɔm. Nyɔnua hã ekple amaa ɖe le zɔzɔm.

Ŋutsu eve aɖee nye si. Wo le etsi tsom eye tsia la se woƒe klo nu, ale bena ŋutsu kɔkɔtɔ la kpe ɖevi tɔ ɖe megbe. Ŋu aɖewo le afi ma siwo ƒe amadede ny eʋe kple dzomafi.

Sukuviwo le nusrɔm eye agbalẽ aɖe le eƒe akɔme, nutatawo le eme siwo le kpɔkpɔm eye wòle xlẽm hã. Ɖewo me le agbalẽ kpɔm o. Wòle dze ɖom.

Dzoa ɖe lé xɔ eye wo bi ŋutɔ, dzudzɔ nɔ tutum, ke dzotsilawo ya wole afima kple woƒe ʋu, eye wo lé eka si me tsi to na he nɔ edzola tsim atraɖi tɔ lae.

Ameha gbogboa ɖowo le tɔdzi ʋu me, wole dzidzɔ kpɔm alegbegbe, wo ɖo kuku, eye ɖowo ya wo me do awu ɖekeo, ɖewo hã wo do asj ɖe dzi eye wole alesi aƒu la le agbo dzem la kpɔme, wole dzidzɔ kpɔm ŋutɔ.

Ame ɖewo le tɔ, tɔdziŋume eye ya sesẽ ɖe ƒo alebe tɔdziŋuɔ la le nyɔnyrɔ̃m ke ɖewoa, wodogo eye wole tsia ŋutɔ me eye ɖewo hã le bubum ɖe tsia me.

Dɔnɔdzikpɔlawo ene aɖewo tsitre ɖe afi si, eye woɖo ŋɔtinuwui, wodo awu ʋe tso ta kɔ va afɔ gɔme. Woɖo kuku eye woɖo asiwui.

Ame aɖewo nye esi nɔ anyi ɖe tɔdziʋu me. Tɔdziʋula la, fatsowo ɖo afi si ɖo. Ekuwo tso tɔ lae eye ame aɖe ɖe ga tɔdziʋu lã eye tɔdziʋu lã va tɔ ɖe go la ŋu.

Ameha gbogbo aɖewo le afi sia, wole dzidzɔ kpɔm ŋutɔ, wokɔ aflaga ɖe asi eye aflaga nuŋɔŋlɔ si le eme la nye NDC. Amadede ʋe, dzɛ̃a, yibɔ kple gbemumu wole ɖe yame hele dzidzɔ kpɔm.

Ame geɖewo lé atatamɔ ɖe asi eye wotsɔe da ɖe kplɔ si amadede nye ʋe la dzi wole asi tem ɖe edzi. Geɖewohã tɔ nɔ anyi ɖe adzɔge hele woƒe nufiala la kpɔm.

Ame aɖewo le sɔgbe dzi hele abo dam ale gbegbe ke amesi. Ame ɖeka ya kɔ fɔ yi dzi le aŋuti didi me eye ɖeka eve lia si dze ŋgɔ di le afɔkpa dede ŋuti me.

Ame aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui me eye wodzra ɖo keŋkeŋ. Nyɔnua ɖe si mɔzɔ bagi woa me etɔ wole eƒe akɔ me kpe vi ɖe me eye wodzra ɖo le mɔzɔzɔ me. Mɔzɔzɔ ƒe nɔnɔme.

Ŋutsu si do awu amadede dzɛ̃ eye wòtsɔ dzonu ʋe de kɔ eye amehawo le dzidzɔ kpɔm ɖe ŋu ŋutɔ hele asi name, geɖewo di be yewoana asie, eye ame ŋe aɖewo koe kpɔ mɔnukpɔkpɔ na asie.

ɖevi aɖewo tsitre ɖe gɔŋtato eye tsi ŋeŋe aɖe le eme si menyakpɔ kura o. Alebe wotsitre ɖe exɔ aɖe ŋu. Exɔ si ƒe amadedee nye ʋee. Ŋutsu aɖewo le adzɔge hele wokpɔm.